Eŋu woame evewo do gɔ, ɖeka le dzɛe, ɖeka le ʋi. ame aɖewo le nudzɔdzɔa kpɔm. Eŋu aɖewo gbɔna va teƒe yak e enua dzɔ le.

Yevu nyɔnu wo ame ɖeka, eve, etɔ̃, ene le atadi kple tomatosi wɔm. Wotum, e tomatosi kple atadiawo le kusi me. Wonɔ anyi hafi nɔ nu ya wɔm.

Eŋu gã aɖewo kpɔ afɔku, ɖeka mu, ɖeka eƒe ŋgɔgbe koe gba, emɔ ame aɖewo le emɔ xa le enudzɔdzɔa kpɔm.

OK. Etsi ɖe ame aɖewo eye wonɔ kpekpem ɖe wo ŋu. Wota, wo ŋuwo fɔm tso woƒe ɛɛɛɛ, fi ya yi ke tsia ɖe wo le kɔ kɔ yi ɖe teƒe bubu ne woate akpɔ nɔƒe anɔ.

Nyɔnuwo le atsitrenu. Wo ame eve le kamerame kpɔm nɔ foto ɖem. Eye wo ame etɔ̃ mamlɛ aɖewo le teƒe bubu kpɔm. Woɖɔ kukuwo. Ɖe Eɖewo hã bla ta kple taku ʋi.

Nyɔnuvi wo ame ene le nu kom. Wo ɖu nu vɔ. Wolé agba ɖaa shi. Ɖeka blé ta. Ɖeka ɖɔ kuku. Woa me ve ƒo ɖa.

Nyɔnua ɖe le kaklo tɔm. Ekɔ kakloa ɖe gbadzɛ dzi. Bɔkiti aɖewo le egbɔ. Ami tɔŋu,… ami hã le nugo me ne.

Xɔ aɖe mu. Nuwo kaka ɖe anyigba. Wɔya bablɛ aɖewo le nu kaka aɖewo dome. Xɔ bubu aɖewo le teƒea nua dzɔ le. Ati aɖewo hã le afi ma.

Ŋutsuaɖe ɖo gbalẽgowo, ekɔ gbalẽgowo wɔ xɔe, eɖowo ɖe ɖoɖo nu kɔ ka kɔblawo le gasɔ dzi, seƒoƒo aɖewo le gasɔ ƒe ŋgɔ enɔ.

Ŋutsu aɖe kple srɔ̃ɔ. Wolé wovi ɖaa shi, nyɔnua nɔ nyi ɖe ŋu, nɔ nyi ɖe eŋu dzi. Eye ŋutsua le atsitre kpla shi kɔme na nyuɔnua. Woƒa vu hã tɔ ɖe wogbɔ le eŋua gbɔ.

Yevuawo ɖewo nɔ tɔdziŋu me le atsiaƒu dzi, mekpɔ, wonɔ, dzidzɔ le wo me eye eɖewo hã ɖeko wonɔ anyi nɔ nu kpɔm. Woɖɔ kuku, eɖewo ɖe wotɔ lé ɖe asi.

Ɖevia wome tɔ̃ le aƒeme. Woame ve nɔ anyi ɖe dzodoƒezikpi dzi. Eye nyɔnuvitɔ kɔ ɛɛ wo nɔvi suetɔ ɖaa shi. Nyɔnuvi ɛɛ, nyɔnuvi tsitsitɔ eƒo ɖa.

Woɖa abladzo kɔ da ɖe ŋegba me, wɔ ama tadi da ɖe gbɔ, kpa peya da ɖe gbɔ, eye wo…

Nyɔnuvi aɖe nɔ ʋe ɖum, ŋutsuvi aɖe hã kplɔe ɖo nɔ ʋea ɖum kpli, ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui me nɔ wo kpɔm nɔ nu kom eye yevu aɖe hã nɔ le megbea nɔ nu ƒom na ame bubu nɔ nu kom. Mmm.

Amewo le mɔlugble me. Wole mɔlu xam. Eɖewo, eɖewo kɔ ambrela ɖe ta. Woblɛ ta, eɖewo bɔbɔ nɔ nua xam eye ɖewo le atsitrenu.

Ŋutsu kɔkɔ yibɔ aɖe. Eɖo tsintsi eh, eh edo koat eye wole bagi ɖe asi, ele aha dza ɖe. Aha krɛt aɖe ke egbɔ yi ke tukpa le eme.

Nyɔnu aɖe. Nyɔnuwo le nu dram le asime. Eɖewo le ŋua ɖe ta le tsatsam. Eɖewo ɖo asi ɖe teƒe ɖeka. Xeyio ɖo asi le teƒe ɖeka ɖe teƒe ɖeka le avɔ dram eɖewo ŋutɔ tɔ avɔa eye wokɔe ble ta hãe.

Ɖevi aɖewo wonɔ anyi ɖe kletifɔ dzi le aɖukpo dzi, wonɔ enu gbegblẽwo fɔm le aɖukpoa dzi, eɖewo nɔ nu kom eye eɖewo hã nɔ teƒe bubu kpɔm.

Nyɔnu aɖe le nu dzram le asime. Ele tomatosi kple nu bubuwo dram. Ame aɖewo hã nɔ nu ƒlem. Wobla ta, wodo siliti kple kaba.

Nyɔnu aɖe lé vi ɖe asi, nyɔnu aɖe.. nyɔnu aɖewo le nu dzram le asi me, woɖo nuwo abe abladzo, gbɔebese, sabala kple nu bubuawo le dzadzram le kplɔ dzi.

Ɖevi aɖe wokpɔ yevu nyɔnu aɖe. Ɖevi woa me atwo oooo. Ɖevi woa me atɔ kpla si kɔ na yevu nyɔnua. Ɖeka tɔ kpe eƒe asiwo le nɔ kamera me kpɔm.

Amewo le zɔzɔm le eŋumɔdzi. taksi woame tɔ̃ le eŋua emɔdzi. eŋugã ɖeka le taksi ɖeka megbe. Amewo le nu dram le mɔto. Eye ama ɖewo hã nɔ nuawo ƒlem. Exɔ kɔkɔa, dziƒoxɔ aɖewo le emɔa xa

Nyɔnuvi dza aɖewo le nubablewo ɖe ta, wo ta avɔ ɖe akɔta, wodo dzonu ɖe edzi, wodo afɔkpawo wole hatsotso me le zɔzɔm yina ɖe teƒe aɖe.